Hayssan tani beyizay aazey gizayssa gidikko ogelanqen toketida mithatanne ciishatannekko keshatikka keshetidi dizayssi keehidi beettesko

tani beyizayssi aaze giikko arba mince mangiste adarashezakko hayssa gita darashezikka dishin iza lanqen dumma dumma diza miishatikka keehippe lo7oosona

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko garsera qorqorotho ganabayettidayssanne bollara maata keeththetho kamettida keeththeko

tani xeellizayssi aaze giikko issi caala aawa dayssi daro gaammu asati deettes shin sinthe aadhdhidinne buuchchezikka booththu gaabezikka booththu giidi izi eqqidayssakko

Keehi gita katama giddon daro asati gammo asata ta xeellishin masatizayti shiiqidinne issi bessa ogeza bolla uttidizati dizayssa beyays

tani xeelliza mala gidikko asati shiiqidinne oge bolla eqqida giddon aadhdhidi qasseka izappe baggati durishe dizayssa xeellashe days

tani xeellizayssa mala gidikko nam7u shaanne tammanne ostun maarotetha laytha hayssa xeena medine gizayssi dizayssa xuufey bessees

Issi kifile giddoni gaammo zoonenni hayssa deenneta woykko mithata ankabakabo woykko giigisso gizayssi xaafeti didizayssa lanqen asati deettes.

gaammo dunguza may7o may7idayti be qoodhe giddora qas waraqata aaththidi woykko baaze aaththidi dizayti ha simmidi issifetethan uttidi de7ettes

Haaththay hayssan issi bessane haaththe genday giigidinne din haaththay lo'izayssi keehi pe cililidayssi de'ishin ha haaththazi qasse ha'i wodetho pude tubbo giddora pistetishe dizayssa besse

hayssan qasseka bandiray woykko tophiya bandiray dishin ha tophiya bandiraza lanqeni heedzdzu asati yiidinne ba kushe bolla denthidinne qaala caaqo gelishe deettes

He tani xeellizayssi issi aayo daarokko issi aayyakka qasseka ba duunasoni mayke oykqadanne iza uttada haasa ashe dizayssa hayssan taas qoncisees

hayssan tani xeelliza wode aaze beettiza gizayssa gidikko daro asati duge simmidinne uttidi dizayssanne ha asata tani xeellishi lo'izayssakko

hayssan tani aazi xeella zina gizayssa gidikko maca asatinne attoma asati issi bessan shiiqidinne izati uttidayssa tani xeellashe daysiko

Taas beettizayssi aaze egizayssa gidikko asati issi biro giddon shiiqidinne bees yootettiza yohoza waraqata bolla xaafishe dizayssi beettees

aazi xeellashe woykko be ashshe dazina giikko issi caala aawadayssi mayke be kushen oykkidinne haasayishenne be qofa odishe dizayssa beyays

hayssan tani xeelli shin issilo7iza macaniya daara be huphe bolla duges bu7e hu7eza zokko bolla yeddadanne haa simmada mayke oykqa eqqadusko

Hayssan aazi beazi naagizayssa gidikko issi biiro giddon woykko issi addarashe giddon daro asati shiiqidinne uttidi dizayssa qoncisees

Issi Gaamo aawa dayssi woyko Gaamo asatappe issino gidida issi mayke ba kushe bollan oykkidi ekkidinne, haasayishe iziddiza issanne ba huupe bollan qoophe wottsida issa bessiis.

issi bessani gammo asati daro asati shiiqidinne mitha garsen shiiqi uttidinne ha simmidi asi haasayizayssa izgishenne woykko siyishe dizayssa bessees

issi duulata keeththa giddon daro asati shiiqi dinne duulataza woykko tobeza haasayiza aawaza siyishenne akeekishe woykko izati izatara qofa wothishe dizayssa besses

Tani xeellizayssi woxeko woxezikka keehippe daro qommon ooththettida woxenne iza giddon qaariyay dizayssa besseesko

hayssan aaze tani xeellizayssi giikko issi keeththey dees ha keeththeza giddorakka issi kunne oge diyara gede aatizayssa hayssan keehidi bessees

Hayssan tani xeellizay keehippe lo7iza keeththetakko maata keeththetakko shin qorqoro keeththefe kaadhdhi diize tillo7izayssa hayssan tani xeelladis

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththawa asati shiiqidinne kometha issi medho maydi dizayssakko

Hayssan tani be'ashe dizay aaze giikko wora geddora bishe diza asatakko ha worazikka keehippe cililidi aypes nuni beyanas keehippe lo7iza worakko.

tani aazi be ashe dazi nagizayssa gidikko centhacho keexettida keeththayo be ashe days hanno keeththeyska duge baggara uuthatinne dumma dumma miishati abebati woykko ciishshati beettet

Tani xeellizayssi aaze yeggizayssa gidikko nam'u macanayti issi medho may'o may'idinne shiiqidi miici shedizayssa hayssan tani xeellashe days.

Tani xeellizayssi aaze giikko asati sinthera maatay deishin ha maataza lanqen shiiqidizati eqqidi dizayssa issan taas qonciseesko.

hayssan tani beyizayssi aaze giikko dalamaro woredan diza guuge zumazakko hayssi guuge zumazikka gaammo giddon dizayssi taas qoncidi erettes

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko qamisatakku hayssa qamisatikka keehippe lo'izaytakku macanayti may'ikko izata bolla lo'ees.

hayssan aazi xeella she dazina giikko maazebiheeraawi parke xifete beete woykko xifete keeththa woykko xaafo keeththa giidi xaafetidi dizayssakko

hayssan qasse tani xeellizay aaze giikko issi macasiya daara sharbe gita sharbe may7adanne gulbatada izadizayssa hayssi taas qoncisees

Tani beyizayssi aaze giikko mitha garsera daro asati mitha giddora diza oge awketidi pudde"izeti bishe dizayssa beyays hayssa mithazikka iza lanqendiza maatazi ciishshazi lo7ees

Aybe azina gizayssa gidikko oddu asati beettettis izatappe gede baggara zumay beettes guye baggara keetxhey beettes harati aratikka dumma dumma miisheti beettosonna.

Issi aderane issi macara hu'ezi izetas issi malatho parazetidi din nam'atika cisha maata gidon gelidine cishazape qanxi ekidi ba kushen oykidi deetes

hayssan qasseka sollotanne woykko buddenatanne dumma dumma kaththata ukeeththata ukidi asi iza giddon woththiza saaxaratinne dumma dumma miishati dadettidi giigishe dizayssa bessees

hayssan qasseka issi bessani issi hawulte masatizayssi woykko kase wode keeththe masatizayssi issi horo giddon keexettishe dizayssa bessa

ay xeellazina gizayssa gidikko asati bandira tophiya bandira be kushen oykki pude denthishe dizayssanne izota sinsen ciishshay dizayssa beyaysi.

Aaze tani xeellizay giikko nam7u gize cacharanne pilikere gizayssi xaafettidi cililonin woykko salo medhoninne zo7u medhon xaafettidi dees.

tani aazi be'ashe dazina gizayssa gidikko issi addadayssi ha miicanathu s gidi ha be kushe yeddidi eqqidayssanne iza guyerakka keeththeti beettizayssakko

Hayssan issi adde dayssi be hu7e bolla galal7o medho qoofe wothidayssi duge simmidi ayfesosa camada disidi isi haasayishedizayssa tani be aysko

Azey hayssan tani beyizayssi giikko keehi pelo iza gita abbazakko hayssa abbaza giddonka qasse wogolora bishe dizayssikka beettees

Issi addedayssi keeyippe gita izi aazamashinne lanqeni shiiqidinne izi eqqidayssanne addezi ha simmidi xeellizayssa be'ashe days.

koronteti iitikkonne dumma dumma miishati iitikko lo7athiza asati woykko ginbeynnati shiiqidinne issi bessane maataykka bayndason bulalida bessan eqqidi deettes

issi bessan korontati iiti shininne dumma dumma miishati iiti shin iza bolla kezidinne lo7athizayti shiiqidinne issi bessan ichashas gididi ha simmidi eqqidi deettes

Aaze hayssan tas beettizay giikko yalemaaqefe wancca yama yammu hammuqu gizayssi xaafettidi dizayssa hayssan tas qonccisees.

hayssan tani xeellizayssi daro kawo qoosanchati gita bessan ooththizayti shiiqidinne izati issi bessandizayssanne gede baggarakka dizayssa beyays

asati shiiqidinne asho mishe dizayssa beyays ashonne dumma dumma ushshata be sinthen wothidinne asati mishe dizayssa tani xeellashe days

tani xeellashe dizay aaze giikko digitale banke a gilgilote woykko digitale banke go7a hintene go7ishin go7ettanas bessizay likkerakko gizayssi xaafettidii

tani xeellizayssi aaze giikko issi macanayakko ha macanayakka zo7o shurabe may7adanne be lanqen zo7o tiraseta wothada dawus

Issi biro gidoni daro asati dizaysa ha asatas diza xaripheza sinithara tuke gizayis englizathora xapetidi iza laniqera qas hathati issi bolla dizayisa beses

Hayssan qassekae issi gita xaraphey deees xaraphey matan qasseka oydeti lo'iza lo'iza oydeti diin oydeyppe guye baggara qasse ciishati woykko mithati dolishe dizayssa bessees.

Tani xeelliza wode daro pooliseti cililo medho mayo be mayoza kumeth mayidinne shiiqidi izeti uttidayssa be7ishe days.

Tani aazi xeella shelazina gizayssa gidikko issi addadayssi kundi didin addezas lanqera yiidi asati addesa lanqen eqqidaykka uttidaykka gidayssakko.

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko daro asati shiiqidinne issi bessan ingilizethora xaafettida miisha oyqqidi eqqida.

Hayzite aazi xeella she dazina gizayssa gidikko hayssan gita shubo mala asati zo7o miisha goochchishe dizayssanne goochi ehidinne he miisheza kaame giddon geeteththizayss.

Issi keeththa woykko kathi izan qumay metettiza keeththa garsen asati shiiqidinne issi macasiya gede simma eqqin haasayishe deettes.

Aazi xeellashe dazina giikko keeththekko keeththezi lo7iza keeththekko ha keeththeza duge baggara issi macasaya miicashe dizaarekko.

tani xeellizayssi issi keeththan giddon diza hugezakko;hugeza giddon qassi hayssa kutto caaccute masatizayssi shiiqidinne issi bessay dizayssa be7ays.

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko keehi pelo7iza lo7iza keeththetinne izata keeththeta karen qasse ciishshatikka tokketidi dizayssa qoncisees

Issi bessan asati shiiqi eqqidinne maca nayta giddon issi addey karethi eqqin ubbaytikka miicishe dizayssa ayssi taas qoncisidi bessees.

tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko katamakko katamazikka keehippe lo7izayssanne keehippe xolqizayssa hayssa taas besseesko keehidi.

issi xaala aawa dayssi eqqidi deettes ha aawozikka qoofe woththida qoodhe bollara dunguza sharbe duge zarsidi qolidi deettes

tani xeellizayssi aaze giikko issi lo7iza keeththey keexeti didin izi lanqera qas daro kaameti dizayssa beyays unqutatashe gizayssikka xaafettididees

tani xeellizayssa mala gidikko ogey beettees ogezappe gede baggara keeththey beettees keeththaza bolla pude keziti biza dethay beettees

Tani xeellizayssi aaze giikko nam7u asati shiiqidi sinthara salanti shedishin qasseka guye baggara issi adde izeta be7ees.

tani xeellashe dizay gita gita asati shiiqidi dizayssakko gita gita asati hayssan shiiqidinne izi aaza qommo haasayishenne woykko odetishe dizayssa be'ayskko

tani be'izayssi aaze giikko nam'u attuma asata giddoni issi macasa neya uttada iza eqqada dizayssa bessiza misilekko

tani xeellizay aaze giikko issi keehippe lo'iza keeththe garseni daro asati shiiqidinne eqqiday uttiday giidi deetteskko

Tani xeelliza misiley aaze giikko gita hinxakko ayssi gita hinxazi woykko ayssi gita keeththezi dizayssanne bollara buro keexxeti she dizayssa beyays

Issi kifile giddon daro asati woykko caala asatara hizgidinne shiiqidi eqqidi deettes. Ha asati qassekka diza kifileyo zuriyaza mule oyiqqidi eqqidi deettes.

Issi gitta keeththe keexxettishe dizayssanne garssera keexxettidi wuurin izan oosoy doomettin bollara dizayssi qas buro keexxettishe dizayssa bessees

hayssan qasseka so asati issi bolla shiiqidinne issiso diza asati aawara ayra naytara hizgidi shiiqidi issi bessan eqqidinne ha xeellidi miicishe deettes

Nam'u asati issi bessan shiiqidi diidinne hayssa baqa shiiqi eqqidason lo7eteth arba minces woykko geeshshateth arba minces gido gizayssa xaafidi bilanqin wottida

Hayssan tani beyiza wode salokere mala geetettiza eqqida saaxiney dizayssanne iza giddon dumma dumma komputeratinne harati uttidayssa be ashe days

hayssan haakime keeththan saketidi asati biikko iza giddon ichiza algazi dees algazikka booththa medho oykkidayssakko

tani xeellizayssi aaze giikko booththa medho woykko hayssa haakimetinne astamareti mayiza mayoza mala mayida asati beettosona.

hayssan daro asati shiiqidinne ba kushe idimmidi muleyti eqqin issinozi duge zaaridi be biradhen malatishe dizayssa qoncisees

aazi xeellashe dazinaa giikko issi aaway izata sinthen uttin nam7u macanayti uttidinne aawoza haasa ishshise dizayssa beyays

ero tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko yekatite tammanne nam7a ospitale gizayssi xaafettidi dizayssa gita hospitale tani be ashe days

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko beeza dhale keeththa gizayssi xaafetti didizayssi hayssi tani beyizayssa gidikko dhale keeththi xaafetidayssakko

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi zo'o adda dayssi madirike bolla kezi eqqi dishi haasayishe dizayssa hayssi taas qoncisi deeskko.

hayssan tani xeellishin macasiya heedzdzu mente yela deenenene heedzdzatikka issi medho mayo may7idayssa heedzdzu asati yeri nayta idimi di dizayssa qoncisees

hayssan tani aaze be ashe dizay giikko daro asati qoodan usuppun gidizayti shiiqidinne issi bessan izeti eqqidi dizayssanne nam7ati maca gididayssa beyays

issi addadayssi izi aaza qommo xoonidinne basi qoodhdheda zayan qas madaliya aaththidinne booththa warakata woykko zo7o medho bollara dizayssa oyqqidi eqqibes

Hayssan tani xeeliza issi macca nay daara uttadanne izi aza qommo aayetas immishininne qas sinthara diza eqqizi izo xeelishin be'ashe days.

Hayssan aazi beyazina giikko issi astamariya gelada tamarsashe dawus qas tamare nayti uttidinne lo'o ogera siyishenne akeekishe deettes.

Tani xeelizayssi aaze giiko nam'u asati issi miththa garssenni ha simidi izatti ba markka waraqata bessishe dizayssa hayssi tas qonccisideskko.

Issi macasiya daara eqqadanne maadarike sinthan ke'ada be qofa iza aaththa shedizayssa hayssa misilezi keehi qoncisees.

Issi kifile giddoni asati issippe shiiqidi zuuren uttidi issay issara beqofa laametishenne issay issara haasa'ishe dizaysa hayssi bessees.

Issi wora giddon okko woykko mitha garseni daro caala asatinne dumma dumma yelaga asatara izgidinne shiiqidi issi bessan izeti dizayssa bessees.

hayssan qasseka heedzdzu macasati gita gita keehippe adussa macasati issi matara eqqi ha macasatappe ha baggara qasseka issi attuma dayssi eqqidi dees

issi aayo daara ba kushe bolla micadanne issi qasseka sinthera izeto ayiyo pooto denthiza addey deishin ba kushe bolla denthada waassashi dawus

maashinezi dees maashinezi ogeza kam7ishe dizayssi beettees ogeza bookkishe izi dizayssa hayssan taas qonciseesko.

Hayssan tani xeellizay aazey giikko ogekko oge dalga ogey dishin gede baggara qasse nam7u motoretikka deettes issi motoreza bolla addeykka dees

tani xeellizayssi issi katama giddon diza addebaabayekko hana adde babayayakka wolaytasoddon diza katamayen dawos

ay xeellashe dazina gizayssa gidikko macca naytara gidida asati shiiqidinne izeti hayssa maashinen mayo sikkishe dizayssa tani be7ays.

hayssan zo7o miishan ogey ooseti di dizayssa tani beyays hissa ogezappe gede haassada tani xeellishin keeththetikka dumma dumma miisheti beettosona

hayssan tani xeelli shin issi addadayssi maykey be sinthoson woththidinne hara as beettuwa izi kanche beettizayssanne haasayishe dizayssa beyays

oge bolla gita keeththey keexettishe dishin ha keeththezikka nam'uso pude bolla issantho darajay gujettidayssa hayssi siilezi qoncisees

Tani xeellizayssi aaze giikko gita gita aawati radizayssi daro asay shiiqidinne issi bessen dizayssa hayssi taas bessees.

Tani xeelashe dizay aazee giiko issoy adde na dayssi uttidi uttidinne ha izi xeelishe didayssa hayssi tas qonccissidi besees.

Hayssan aazey beettizay giikko daro kaameti beettosona daro kaameta giddorakka qasse asati aadhdhidi aadhdhidi beettishe taas doosona.

Tani xeelli shedizay ahaze gizayssa gidikko daro asati oge lanqen shiiqidinne haattxe haroy izara aadhdhana oge goyishe dizayssakko

Tani xeellashe dizay buro keexxettishe diza keethteko hayssa keeththeza lanqen gita gita biittay issi bolla dooretti uttidayss beettees

tani xeellashe dizay aaze giikko hidinna anxebarequ gizayssi xaafettidi dizayssa be'ashe days hayssika ta be ishin tamareso keeththa masatees

Aaze tani be ashe dizay giikko hayssan keburon gizayssi potona yexufa gigiloti gizayssi xaafeti di dizayssa hayssa misidoza bolla taas qonciseesko.

Hayssan tani xeellishin madabarara qasheti qashetti uttidayssi issi bolla doore tuttidayssa beyays pude baggarakka qasse asatikka beettosona gashera.

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko ogekko ogezappe gede baggara qasseka dumma dumma hara miishati hayssa soo beettizayssi hi nam7antho deetha timirte keeththay beeta

tani xeelliza mala gidikko aawa caala aaway cimmidayssi bomba haaththey duge simmidi tololus gi goggizayssan ba kushe yeddidi mecetetes

Hayssan tani xeellizay aaze giikko qammidayssa masatiza woray beettes hayssa woraza lanqera gita keeththey dizayssanne bootha qalamen dizayssa bessees.

Issi besan daro asati shiqidi haththe shore lanqen mithatinne dumma dumma c'illilo mishati dizaysa lanqen shiqidinne hasimmidi be kushe bolla denthidi eqida.

Lo'iza lo'iza keeththeti heeni baggara keexxetidii dini qasekka hanni baggara lo'iza ooge dara dawus ha oogeppe ha baggara miiththtinne korontte eexxiza dayti deettes

hayssan qasseka denbattidi gede qa laddetidi ekkida bessan heni baggan issi keeththe bolla daamota dhale keeththe gizayssi xaafettidi dees

hayssan issi tamareso keeththe kesha bessees ha tamareso keshaza bolla aygize giikko tamaroy tamaroy ha7ikka tamaroy gizayssi xaafettidi iza bolla uttides

hayssan qasseka garsera nam7u nayti gede ogelanqera aadhdhidi bishin izata hu7eso baggara tamari anjettidayssa masatisidi misile bolla sa7ali wothidinne izeti dizayssa

hayssan qassekanne dumma dumma izan asi ichiza salennatanne qasse salenata bollara gaabetanne qas iza sinthera jarkaneta dumma dumma miisheti ekiuttidi deettes

Oge lanqefe daro asati shiiqidinne buurata dumma dumma waraqaatatinne festaneti qolettidayssa pittini pittidi ogeza lanqefe iisaza isos kessise dizayssa beisees.

Issi keethtey woykko dhaleti bayzettiza keethtey deyishin bodditi kataman ushachcha bagga masqale dhale keeththa gizaysi iza bolla xaafeti dizie.

issi asidayssi hahu7ey kanche hasa asazasqidine hara miishas izi aaza qommo gidin hu7ey beettes izappe gede bagganee ne torki eqqidi dizayssa bess

hayssan qasseka janxila masatizayssi awappe ashshizayssa garsen asati shiiqidinne karde woykko sime karde kesesanas eqqidi dizayssa bessees

Aazi xeellashe dazina giikko gita qorqoro keeththeko ginbe keethe keehippeka lo7izayssa mastotetara gelidinne lo7iza keeth

ero hayssan tani be ashshe dizayssi dumma dumma de wara qaatatakko hayta wara qaatanikka issi issi miishatti tamarishin dogetonta mala iza giddon xaafetidi dizayssa

Hayssan tani aazi xeella shedazina giikko nam7u asati izi aaza qommo be kushen oykqi eqqin macasiyakka giddon izatara oykqidassa beyays.

tani xeellashe dizay aaze giikko issi addedayssi manaxire be ayfe bolla woththidayssi be kushe bolla mayke oykqqidinne izi dizayssa beyays

hayssan issi addedaysi zo7o may7o may7idinne ha sinthe zaaridi izi xeellishe dizayssanne micasha miicana gish dizayssa beyays

Hayssan tani xeellishin tamaridi wursidi anjo gallas mayettiza may7o may7da asati shiiqidinne be kushe bolla denthidi qaala caaqo geleshe deettis

Issi daynnadayssi hayssan yeedinne issi buiro giddon uttidinne wonjale woykko iita ooththida asata bolla parabishe izi dizayssa bessees.

Issi macasiya zo7o oydetara dizayssa bessani ba kushen waraqata oyqqadanne xaafashenne qas hara asi heni baggara din izara haasayashe dizayssa bessees.

Hayssan tani xeellizayssi aze gikko daro asati katamaza giddon kezidinne hayssa buuratanne dumma dumma miishata denthishe dizayssa beyays

Gita kaameza bolla dumma dumma haylandetanne hara hara meishata ehidinne izati caanishe dizayssa bessees hayssi kaamezikka booththa medho oykkides

aazey tani xeellizayssi giikko asati shiiqidinne oge bollafe poolisetarays gidi iita pitota denthi sheddizayssa be7ashi deyasi

Hayssan tani xeellashe dizay ayssiuzu giza kaame gitaza bolla darodo qommu hay landetanne dumma dumma miishata izati aaththishe woykko caanishe dizayssakko.

hayssan tani xeellizayssi aa zeegizayssa gidikko asati shiiqidinne haaththey gokkiza ogeppe dumma dumma buuratanne anqashata denthishe dizayssakko

Tani xeellizayssi aazie gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne hayssa gadaza walishenne iza lanqefe daro buurata denthishe dizayssakko.

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi aysosey giddon daro miishe asati caannishe deestes tani beyishine hayssa izeti caannizayssazi dumma dumma qoshashata masatees

Hayssan tani xeellizayssi oge pittiza asatakko hayssa asati ogeza pittishenne qasse bekki kushe giddon daro miishe maatatawon qashata denthi shidizayssa beyays.

Hayssan asati shiiqidinne issi oge bollappe buuratanne koshshonta miishata fistaleta waraqatata denthishe dizayssi qonceeko

daro asati keehippe cora ashati shiiqidinne ba kushen peexa oykkidinne oge lanqepfe iitatanne buurata pittidi giigissishe dizayssa bessees hayssatappe issi nuzi booththa may7o maydis

Aazi be'ashe dazina gizayssa gidikko issi bessan daro asati shiiqi di diin ha asatappe issinozi qass be silke giddon xeellishe dizayssa be ashe days.

Hata gizeppe tophiyaawi gidida asati giddera attonta milikite gizayssi xaafetidinne uttidayssa be ashe days

Gashe nayti shiiqidinne komppitere izati tamaarana gin issi aawa dayssi izata tamarssannas bessishje dizayssa hayssi qonccisizayssa.

Hayssan aazee beettizayssaa gizayssa gidikko be qirxu giidi xaafetin payda aydi moybale giddon ooththo dandayettizayssa bessishe deetteesko.

aazi xeella zina gizayssa gidikko banken diza hinte miisha paydan digitale matawu qara gasethanas onlaynnen dandayeta gizayssi xaafettidi dees

hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko nashinal metawuqiya gizayssi wostidi iza inteni lawadandeti woykko laam mandeti gizay xaafetidi uttidayssakko

Hayssan daro asati shiiqidinne dumma dumma komputere ta be sinthan woththidi qas izappe gede telebizinenka xeelishe dizayssi taas qoncidi bettesko.

silke bolla payda metagebira gizayssi xaafeti didin ha silkezan izeta iza nuni beyidinne paydaza mazagabettana mala izeti bessishe deettes

Hayssan tani xeellizayssi deregeexeza giddon diza daro megbate woykko izi giigettizayssi gagigi giigisoy dandayettes gizayssakko.

madirike bolla daro asati kezidi eqqidinne ha simmidi izati kushe idimmidi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi ada keehippe bessidees

Tani xeellizayssi aaze giikko hayssan issi aawozi yishin harati hokkidi iza salanta immizayssa xeellaysko

tani xeellizayssi aazey giikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaassanchati shiiqidinne kuwaase kaa7ishe dizayssanne qasseka izeti marshettizayssa bessees

hayssan tani xeelliza issi issi orde macasiyo daarokko orde karetha macasiya hayssa badala masatiza katha giddon eqqada dawus

hayssan keehippe lo'iza keeththey gede baggara dishin ha keeththeyppe hani baggara asati gede simmidi eqqidayssa keehippe akeekadis

Aazi xeellashe dazina giikko biitikoyn betaariku cemmari asayye gizayssi izi aazi gujjidi bessizayssa hayssan xaafidi qoncciseettes.

hayssan tani beyizayssi issi attuma naadayssi keehippe lo7izayssi be hu7e bolla booththa qoofe woththidayssa san tani beyaysko

Hayssan aazi xeella shedazina giikko issi kipile giddon daro asati shiiqidiy eqqidi izatas hara asi haasayi shedizayssa izati siyishe dizayssakko.

Tani xeellashe dizay aazeye giikko tophiyawutuwa tamari alemaqef ambasader honech gizayssi xaafettidi amarathora dizayssa hayssan qoncisees.

Issi gibbe giddoni ee tamaareso malatizayis woyikko tamaare keethey keexetidinne gigidi uttidayisanne ha tamaaresozi qassekka nuni uttidi be7ishini ooratha tamaare keetha masatees

Booththa kumeththa Mayo mayada atuma asati shiqidinne ba kushshe bolla muletikka cissha issi issi cishsha oyqidinne magadora woyikko madadarade eqidayssa besses

Hayissani qasseka issi kame bolla, kameyi bolla qassi amanuyeli gidayisi xafeti uttini ha bolla bolara gamo nayiti bandira oyikidi yishe dessi.

Issi addedayssi woykko issi bittaney achcha saayaydey qasseka be ayfe bolla manaxire woththidayssi hayssa gisteza qashora wotettida shurabeza maydinne haasayi shi dees.

Issi adde dayssi zo'o arssa adde eqqidinne madireke sinthan eqidi addezi hasaishe dizayssa hayssa misilezi tas qonccisidi besidees.

Tani xeellizayssi aaze gikko asati shiiqidinne issi bessan eqqin issi addezi be wozna ayfe bolla be kushe woththidi eqqidayssa tani xeellashe days.

Hayssan tani xeelliza wode aazey beettizay gizayssa gidikko issi kifile giddon daro asati shiiqidi eqqidayssanne qas ha asatappe issi nozi borcamekko.

Hayssan issi erisoy xaafetidizayssa bessees ha erisozikka aaze gizayssa gidikko elera paaseforte amerkachchoch beyite gizayssa be'ees.

issi biiro giddon issi addedaysi komputere giddon asata mazagabishenne woykko dumma dumma miishata yootishe dishin harati qasseka izappe guye baggara yiidi eqqidi deettes

hayssan aazi beyazina gizayssa gidikko issi orde addedayssi ayfesoy dobo cammi ekkidayssi poolisey kezi shiiqi eqqin iza sinthera haasayishe dees.

hayssan qasse issi poolise dayssi be duuna doyidinne haasayi shedizayssanne apooliseza kushen qasse mayke dizayssa tani xeellashe days

nam7u pooliseti uttidoosona ha nam7u poolisetappe issinoza sinthen komputere dishin hayssa komputerezappe izi be ishe dizayssa beyays

tani xeellashe dizay aaze giikko issi poolise dayssi be duuna giddon mayke oykqi eqqidinne ha xeelidi dizayssa be7ashe days

hayssan tani xeellizayssi daro pooliseti issi biiro giddon uttidinne puddesale da bolla dizaamisha muleytikka nababishe diizayssa xeellaysko

Aazi beashe dazina giikko kaamekko kaameza sinthappe targa poliseti denthishe dizayssakko hayssa naazi ta qoppishin koshshonta miishe caanidayssa beyays.

Issi polise woyiko oge bolla kameti qodappe daro ca,ishin izata oyiqida awa woyiko tirafike getetizayiti issi ichasha bollara adhishe besees

aazey hayssan tani beyizayssi giikko daro asati shiiqidinne gita gita asati uge bollaray ha simmidi izati yishe dizayssa hayssi taas qoncis heesiko

tani xeellizayssi aazey giikko heedzdzu macasati ayfe tukke essishe dizayssanne gede baggara harati uttidi dizayssakko

aaze tani xeellashe dizay giikko issi macasiya daro qommu katha kathin adduma nayti yiidinne iza giddofe bees ekkishe dizayssa xeellays

keehippe ordenne lo7iza aawa dayssi uttidinne zo7o addezi haasayishe izi dizayssa tani qoppada hayssa intes haasayays

Aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko hayssa baqanasora keehippe ordida aawa dayssi kuchesasokay koyhippe lo7izayssi be kusheza gardidi uttidesko

Tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe iray bukkidinne biittaza mottosin hamotto urqaza giddora asati daamuttizayssakko.

hayssan aazi be ashe dazina gizayssa gidikko nuna lo7iza kawo gidida abiyaymedenne hara issi aawa caala dayssarais gidi izeti uttidi dizayssa beyaysko

hayssan aazibe azena gizayssa gidikko issi cimmanatho gida aawa dayssi dizayssakko hayssa aawazikka haasa ishe dizayssi taas beettes

tani xeellishin asati shiiqidinne yeekkishe dizayssakko yeekkishenne azazanishe oge bolla shiiqidi izeti uttidayssa sa misile bolla be'ashe days

Tani xeellashe dizayssa mala gidikko duge baggarakka pude baggara giidi issi bessan issi medho zo'o may'o may'ida asati uttidi dizayssa beyays ibassa

Nu dere gaammo gita gita asati hayssan qasse gaabe mayidayti lo'iza lo'iza afila mayidinne shiiqidi izeti gaammo dunguza qoobe woththida issa be'ayayis.

Issi daalga ooge gidora gamo assati shshiiqidine paara togidinne paraza bolla ke'ippe lo'shshenne woykko adarsishshe izeti biizayssa besees

daro asati woykko qoodan keehippe daro asati shiiqidinne bandira oyqidinne oge kumidiee hayssa belxiginna dooriza asati shiiqidi issi bolla ha simmidi yishe deettes

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko daro daro timati meti daro muuzeti daro qommo katha ayfetinne qimeme qimemeti dizayssa qoncisees

hayssan tani xeellizayssi hayssa gita maashinne gade goyiza maashineza duunakko duunaza mayney kanche duge pazidi izi aduqidi beettizayssa tani be'ays

tani xeellashe dizayssi bazhahokko bazazo giza kaamiya ha simmada yishin izi lanqera daro asati shiiqidi eqqidayssa

tani aazi xeellashe dazina giikko giya bolla diza asatakko ha asatikka santhenne dumma dumma miishata bayzishenne shammishe dizayssa xeellashe days

Aazi tani xeellashe dazina giikko issi keeththa kareni daro asati shiiqidinne eqqidayssa hayssa misileza keeyada be ashe days

hayssan tani xeellizayssi gede baggara issi macasiya izi azaqomo oththashe tukke qolizathu hisgadadin ha baggarakka qasse tukkeza sinthen issi addey eqqides

hayssan tani xeellizayssi nam7u baggarakka asati hanni baggarakka dizayti uttidikka diin gede baggara dizaytikka uttidi dizayssa sa misilezikke hidi qoncisees

Yani xeella she dizay aaze giikko hayssan duge simmada be dabbo bolla kusho ywothida aayo daaro beyays na7aayy akka kaame lanqen eqqadus.

Hayssan ay xeellazi naagizayssa gidikko oge bolla kaamey dishin ha kamezappe wodhdhizanne pude qasse iza giddon geliza asata xeellashe deys

Hayssan aybe azi naa gizayssa gidikko asati dumma dumma ooso ooththishe dizayssa izati ooththiza ooso sikeyhippe tishshis tititas beettontayssa be ashe days.

tani be'ishinn nam7u maca nayti tukke uyishe deettes tukke uyishe dishe issay issa ayfeso xeellidinne keehippe achcheza wursi doydinne miicishe deettes aaze

Tani xeellashenne be ashe dizay aaze gizayssa gidikko daro asati shiiqidi itiyotele giddon ooththiza asati be ooththoza ooththishe deettes.

Hayssan aazi xeella she dazina giikko oge bolla daro asati shiiqidi dizayssanne qas geza bolla dumma dumma kathati bayzettishe dizayssakko.

issi keeththa giddon daro ayfo aypetinne daro qommo shunkurteti muuzetinne dumma dumma miishshati issi bolla dizayssa bessees

issi issi asara hara asaray asi ha7i wode silken woykko mobaylin haasayin issi issara gakettana mala ooththizayssi woykko hara qaalara netorke ooththana mala ooththizayssi dee

kathati dumma dumma kathati kaxidinne giigidi uttin asati be saane oykkidi oykkidi izappe maanas yihidi eqqidayssa qoncisees

Issi attuma nay dayssi wodaley eqqidinne duge iza guyera woray beettishin izi dizayssa hayssan qoncisidi bessees izikka zo7okko

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi bessan gammo ciimati shiiqidinne maata ba kushen oyqqidinne ha simmidi izati eqqidayssa be'ays

Aazi xeellashe dazina giikko hayssa arba mincera duge xeelli shin keehippe daridi beettiza gita worazakko hayssa gita worazikka keehippe lo'iza hyssakko

Tani xeellashe dizay aaze giikko issi modhonne zo'o gidida keehippe lo'iza macanayokko hanna macanayakka eqqada mii cashe dawusiko

haaththay keehippe booththa ogen booththa hunetara goggishe dizayssanne issi macasiya ba kushe dharcada pude xeellashe dizayssa bessees

Issi keehippe zo7o gidida naay haaththe giddon liimishe dishe pudde dendi eqqidi qasse bees zokko lanqeni kuwaase oykkidi eqqidesko.

Issi wora giddon lee'e oge daara dawus ano lee7e ogeyra qasse heedzdzu asati shiiqidi attuma nayti deettes attuma naytappe sinthera dizayssazi be borsa bayi eqqidinne miicishe dees

Hayssan tani xeellizay issi macanaya booththa qoope ba huphe bolla wothada gammo dunguzaza mayadanne duge simmada uttada dawus.

tani beyiza wode hayssan gita woray beettes ha gita worazikka arba mincera neni duge xeellishin beettiza gita worazakko

tani be ashe dizay aaze giikko asati issi fetethan shiiqidinne issi bessan xililo lo7iza bessan eqqidayssa samisilezi taas bessees

hayssan tani xeellizayssi keehippe medhosi izatasi cadetidis mala gidida karethara booththara hizigi cadetidossa mala gidida kafota tani xeellashe daysko

aaze tani beyizayssi giikko issi mithay garseni daro asati shiiqidinne yelagatara guuthu qasse dondzi ekkizaytara hizgidi shiiqidi dizayssa beyays

hayssan tani xeellishin issi biiro giddon nam7u oosanchati dishin aawa caala dayssikka pude baggan uttidi haa xeellishe deesko aawozikka manaxire wothideesko

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati salfera eqqidayssakko haytikka aazassi yiidi salfetido gizayssa gidikko mirca izeti mazagabettanasko.

Hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko nam,u maca nayti deettes gede baggarakka issi attuma nay beettishe dizayssa hayssan xeelladis.

Hayssan tani qasse beyizaysi aaze giikko tamare nayti shiiqidinne izi awo gelanas salpetishe dizayssanne hayssaqa macaykka addeykka dizayssa beyaysikko tanii

tani xeelliza mala gidikko asati mitha garsen shiiqidi uttin qasse hayssa paydaza mazagabettanas yiidi uttida asaza beyays

tani xeellashe dizay aaza giikko asati salafettidi eqqidayssakko izati salfetiday iza aaza gish gidikkokka erikke macay addey shiiqidi salfettides

Aaze tani be'ashe dizay giikko ;asati shiiqidinne issippe heezzu asati giddon issi macaso wothidi nam'u nayti izira miicishe deettes.

Hayssan aaze beettizay gizayssa gidikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchati ba duuna dooyidinne guppishenne ufeyettishe dizayssa hayssi qonccisidi bessees.

Tani xeellashe dizay aaze giiko kuwwase kaassanchati shiiqidinne issi bessan madadara izati eqqidayssanne izata erissizayssi iza lanqqera dizayssakko.

tani xeellizayssi aazee giikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchatappe kuwaase oykkizayssazi giddon eqqin harati lanqera lanqera deettis

hannin tani qasse be izayssi aayo daarokko aayiyakka booththa gozda mala be qoodhe naathi daarokko izakka qasseka be kushe giddon mayke oyqqada dawus

Hayssan tani be7izayssi isppoette kaa7iza naytakko ispportte oothiza nayti shiiqidinne issi dembbaza giddon ba kumetha mayo mayidi oothishe deettees.

Aaze tani xeella shedizay giikko kuwaase kaassanchatakko kuwaase kaassanchatikka haytintes addema satetoppeto izetikka indotakko.

hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko issi adde kuwaase kaasanchako izikka uttidinne ba kushe giddoppe izi aaza qommo nababishe dees

Tani xeellashe dizay aazay giikko asati muleytikka issi denba giddon eqqidinne ha xeellishe izeti dizayssa tani be arshe dizayssakko.

hayssan aazi xeella sheddazina giikko kuwaase kaasanchatakko kuwaase kaasanchatikka galal7otho gizayssa issi mala mayo may7dinne issi meyo daza kumidi eqqidi deettes

Ero qasseka tani hayssan xeellashe dizayssi daro attuma asatakko haytappeka izata tani xeellishin izatikka kuwaase kaassa nayta erisiza asata taas masatetes.

gashsha nayti keehippe lo7iza denban kuwase kaase denbani shiiqidinne izati ka7ishe dizayssa qoncisiza misilekko

Issi cililo meeda giddon woykko cililo kuwaase bale giddon kuwaase kaasanchati kaa'ishenne kuwaaseza issay issappe ekkanas marshettishe dizayssa bessees.

hayssan tani xeella shedizay aaze giikko hayssafa urbanke geetettizayssa zafe issi silkeo izati charji shedizayssa woykko saka7idi woththidayssa be'ays

Hayssan tani xeellishin dumma dumma gashe naytinne woykko macca nayti go7ettiza miishe masatizayssi dees izikka hayssa duuna tiyizayssanne duma dumma harati de7ooso.

Hayssan tani xeellishhin izi aaza qommo maashiney dizayssa tani beyays hayssa maashinezikka shugutetho gees iza sunthaza erabeykkeko.

Hayssan tani xeellizayssi paanoose masatiza izi aasa qommo maashiney uttidayssa hayssa ha baggara hululle masatizayssi dizayssa tani xeellashe days.

Tani xeellashe dizay aaze gikko izi aaza qommoy qashetidinne uttidayssa beyays hayssazas sunthazakka eranas danda7abeykke.

Hayssan tani xeellishe dizay aaze gizayssa gidikko saate masatiza miishay zeero heedzdzanne tammanne oydda giza sekendey xaafetidi dees.

tani xeelizayssi aazey gizayssa gidikko maykiroosoft ya chaynawun tikito kilomegizatin giggir majameru tanaagere gizayssi xaafeti didizayssa ha issan be asheda

tani xeellashe dizay tiibikko tiibi woykko hayssa gita telebeshinezi dizayssa xeellays iza gaathanka aykkokka miishey bayndayssa be ashe days

hayssan silke giddon diipiskigizayssi xaafeti di dizayssa issi addey be silke bolla ha nuni xeeli diizappe erana mala bessishe dees

hayssan sim esseni dawata giddonppe ta giite gizayssi xaafettidi amarethora bolla dizayssa tani xeellashe daysiko

hayssan tani xeellizaysi aaze giikko issi keeththeko ha keeththeza giddon dumma dumma miishati beettettes maashinatinne izi aaza miishati de7eettes

aazi be ashshe dazina gizayssa gidikko issi kaame giddon hayssa kaame laaggiza addenazi uttidinne dizayssa hayssay bessishe dees

hayssan tani beyizayssi asati abba giddora gita gita wogolo kumi dinne izati bishe dizayssa hayssa iza ta giddofe issadey dhoqu hizigid betizaysako

hayssan orphileti issi sora shiiqidi dizayssa orphile utethaza bessazan bessees hayssa darozappe issi naya dendada bashe dawus

Hayssan tani xeelashe dizay aaze giiko kaamenne kaame ogeza lanqqen shiiqidi eqizi diza daro asata tani hayssan xeelashe days.

Tani hayssan xeellashe dizayssi gita gita gita merkabe woykko markabe giddon asati kumi dinne dizayssanne abbaza giddora bishe dizayssakko

Tani aazi be ashe dazi na gizayssa gidikko keeshipfe cimmi dirakka ekkida asati biskilite togidinne ha simmi deyishe dizayssanne izetappe guye baggara lo7iza keettetakko.

Hayssan aazi xeellashe dazina gizayssa gidikko pude bollara asati caanettidi kaameza giddon uttin garsera deyishatikka caaneti dizayssa be ashe daysiko.

Aze tani be ashe dizay giikko abba giddon keexeti uttida keeththayo beyoys hanno keeththeype pude baggarakka mithati issi bolla dooreti di dizayssa xeellaysko

Hayssan lambata woykko dumma dumma nafxatanne haaththata ekkidi issi bessafe hara bessa efishe izeti diza kaameekko.

Hayssan tani aazi xeellashe dazina giikko issi kaame giddon izaasi bayndayssa beyayssori asi bayndayssanne qasseka karen dizayssa beyay.

hayssan tani xeellishhin issi kaame woykko hanno aysuso gida kaamiya gede ha hora bashe iza dizayssanne qasseka hara kaameza ogezi qonci dibettes

aazi xeelashe dazina gizayssa gidikko motoree dees motoreza lanqqen issi attuma nay dees. ha atuma naza goyera hara attuma nay pude biishe des.

Aazi be ashe dazi naagizayssa gidikko oge bollara bajazo giza kaamiya ha simmada iza yashe dizayssanne ogezi keehippe qas dalgidi lo7izayssa beashe days.

Hareti Daro hareta shiqidine Cana cananas gigetidi izzeta issi bessan Qachidine oge Bolla oge Bolla kechay dishing Kechaza Bolla issisora eppidi qachi Wothidaysa

Haysan qaseka issi oge bolara issi adusa kamey gede tamanne giza goma oyqidaysi woyko toho oyqidaysi ha simidi be bola hara kameta c'anidi yishe de'es.

hayssan tani aaze beashe dizayssi giikko daro asati shiiqidinne issi kifile giddon booththa macatinne karetha attuma nayti dizayssa beyays

Tani xeellizayssi aazey giikko buro goyeti shediza ogekko ogetho gizayssi goyetti shedizayssa taas hayssa misilezi goncisidi bessees.

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko keehippe lo7iza issi asa keeththeko hayssi keeththezikka keehippe lo7iza qalamen tiyettidayssao

Tani beyiza mala gidikko keehippe wolqama gidida gita keeththey keexetishe dizayssakko hayssa keeththezikka bolla salo gakka namatidi dizayssa tani keehada beyadis.

Nam'u baggarakka keethteti gita gita keethteti dizayssa giddora xuntha oge giddora issi heedzdzu tohn hamuttiza kaame woykko basaho geetettizaara ha simmada yashe dizayssa bes.

Hayssan qasseka keehippe gita keeththey keexxettidi uttin ha keeththaza garsen qasseka kaamey gede aadhdhishe uttidi dizayssanne qasseka iza matan dizayssa bessees.

hayssan tani xeellashe dizayssi daro asati shiiqidinne issi kifile giddon tamarishe tamari nayti dizayssanne awuzi astamarizi tamarsishe dizayssa be'ays

Hayssan tani beyizayssi aazey gizayssa gidikko asati imathata mokkana giidinne wodoro mala qachi wothin sa7izeti yiidi duuthi shedizayssakko.

Hayssan aaze beettizay gizayssa gidikko issi ogey beettes oge gidonta shin issi hinxay beettes hinxazappe guye baggara mithati dizayssi beettees

Hayssan tani xeelliza mala gidikko issi macasiya booththa garserakka bollarakka may7adanne ha xeellada iza eqqidayssa xeellashe days

Ha'ikka tani xeellizayssi aaze giikko asati issifetethan shiiqidi dizayssanne ha asati giddon tamare naytikka be yuniformera eqqidayssa beyays.

Hayssan issi cimo aayadaara saleda bolla kesa eqqadanne ba sunthu iza xaafashe dizayssa hayssa misilezi taas qoncisees

tani xeellizayssi aase ye gizayssa gidikko tamare nayti shiiqidinne issi bessan uttidi nababishe dizayssa qoncisees

Hayssan aybe azi naagizayssa gidikko issi addedaysi uttidi dizayssakko. Ha addezikka ha simmidi uttidayssanne qoppishe dizayssa qoncisees.

Tamare nayti issi kiffile giddon gellidine tamrishshenne issoy issara qaase oychchata oychetishshne xaapishshenne qaasse tamarishshe dizayssa besses

issi kifile giddon astamariya tamarsashe dashe tamare nayta oysha oychin mule tamare nayti ha oyshazaas zaaro immanas be kushe denthishe dizayssa bessees

aazi xeellazina gizayssa gidikko oge bolla asati shiiqidi dizayssanne kaame ayssa mashinezara ogeza iseti qalame tiyishe dizayssa beyays

Hayssan tani xeellizay aaze giikko asati shiiqidinne oge goyishe dizayssakko hayssa ogezikka asati kaames gidonta be kushen goyishe deettes

Aazi xeellashe dazina giikko haaththey aadhdhidi bishe ogeza haaththe ogeza iissi woththidayssanne pude baggara qasseka hara asati dizayssa beyays.

Hayssan tani xeellizayssi daro keeththetanne duge baggaykka keeththe pude baggaykka keeththe gin giddora qas asfalte ogey aadhdhidi bizaysha.

Tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko gita kaamekko hayssa gita kaamezi qasseka be geedora daro cu7a mala pistishe woykko pentisishe suqotho isti yeddishe dees.

tani xeellashe dizay aazey giikko asatakko asati issi demba gaden shiiqidi issifetethara eqqida izatappe guye baggara keeththeynne mithinne beettees

Keehippe gita katama giddon keehippe dalgga ogey oosetidinne ha ogeza bolla qassi zo'o miishshi hiixettidi diini gede baggara korontetikka eexxishe deettes.

Ero hayssanka aazi be azina gizayssa gidikko haaththa shoore beyays haaththa shooreyppe pode baggarakka ginbeti keshetidi dezaa ginbe kesha xeellashe days

Tani xeellashe dizay aaze giikko aawa caala aawa dayssi hokkidinne haaththe giddon be ayfe meceti shedizayssa ha7ikka be'ashe days.

Aaze tani xeellizayssi giikko bomba gaanekko bomba gaaniyakka hanna oosettidara keehippe lo7izayssanne izakka keshettada giddon uttidayssa xeelladis.

hayssan aazi xeellazina gizayssa gidikko asati shiiqi dinne izi aasa wuthanshati ginbeynna masatidayti eqqidi diin isa sintherakka issiyade eqqides

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko daro asati shiiqidinne mitha keeththay buro keexxettishe dizayssa lanqen eqqidi deettesko.

tani xeellizayssi aazey giikko asati shiiqidinne bomba tubboza lanqen booththa qoofe woththida asati shiiqi eqqidayssa xeellashe dayssa

hayssan tani xeellashe dizayssi bombakko bombazikka nam''u sora duge simmidi qoletishe dizayssanne izappe gede baggara muuzera diza keeththe beyays.

tani xeellashe dizayssi aaze giikko hayssan izi aaza korontey izan eexisha miishata shiishshidi izati woththizayssi hayssi qonce gididi beettes iza sunthaza erana dandaarke

bombay oosetti di din ha bombaza giddon yiidinne gita gita asati be kushe mecetishe izeti dizayssa hayssa misileze tana bessishe deesko

Hayssan tani xeellizayssi aazay giikko arba mince haaththe gizayssi xaafeti didin haaththazikka haylandera si7ile giddon dizayssa be'ashe days.

keehippe gita gidida haaththe tubbo be ashe days issa haaththe tubbozappe gete baggara issi mithay garsen daro asati shiiqida eqqida

Hayssi tani xeellishin maashine masates hayssika tani beyishin maashine masatizayssazi kaame goommay malay iza bolla hu'esora dizayssa beyays.

Issi ordde aayo daara yaadane ba huphe bolla booththa koope wothidaara booththa kumetha qamise mayidara yaadanne haaththe giddon woyko ooratha bombba giddon ba kushe meecetashe dawus.